Oomishaalee Suupermaarkeetii: Oomishaaleen suupermaarkeetii waantota gara magaalaatti giddu galeessa gabaa taa'anii waantota dibataa nyaataa fi qorichaalee garaagaraa bakka namoonni deemanii qeenxeedhaan yookiin baay'inaan bitatanii itti gurguratanidha.

Faayaan wantoota namoonni of midhagsuuf yookiin mana isaanii miidhagsuuf bakka garaa garaatti godhatanidha. Kunis calaqqee aadaa fi duudhaa uummata tokkoo yookiin saba tokkoo ta'uu ni danda'a.

Asxaan kan uummata tokko bakka bu'u mallattoo saba tokkoo ta'uu danda'a. Akkasumas duudhaa fi aadaa biyya tokkoo ibsuu danda'a. Fakkeenyaaf Odaa alaabaa Oromiyaa irratti argamu sirna Gadaa Oromoo ibsa.

Kitaabotaa, matseetii fi gaazeexawwaan kunnen kan namoonni yookaan dhabbani motuummaan maxxaanfamani faayidalee gara garaa namoota beekumsa uummataa akkasumaas gabaasaa fi faayyidalee gara garaa kan uumataa qaqabsisuudha faayidaa midiyaa hawaasatti faayadu danda'uudha.

Oduun gabaasaalee guyya guyyaa addunyaan keessa ooltee fi bulte karaa miidiyaalee hawaasaa garaa garaa ittiin dhageenyu jechuudha. Kunis gabaasaalee miidiyaan itti fayyadaman keessaa isa tokko.

Oomishaaleen suuppar maarkeetti oomishaalee giddugala gabaadhaa ta'anii, kan naannoo magaalaatti baay'inaan argaman, kan namoota gargaaranidha. Dibata, nyaataafi wantoota gara garaa qeenxeedhaan yookaan jumlaadhaan achitti argachuu dandeenya.